Tole, suuraan nuti asirratti argaa jirru kun suuraa ooyiruudha; ooyiruu qotaa jiru. Sangootaan qotaa jiru. Akkasuma namoonni baay'een hojjechaa jiru achi keessa. Namoonni kunneen maaliif qotu ooyiruu kana? Maal facaasus?

Tole, suurri asirratti argaa jirru kun suuraa biqilaa ooyiruurra jirudhaa. Boqqooloodha jechuudha. Reefu gahaa kan jirudhaa Halluun isaa magariisa kan ta'edhaa jechuudha maal nu fayyada biqilaan kun?

Tole! suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa kopheeti. Kopheen kunimmoo, kophee gara diimaatti siquudha jechuudha. Halluun isaa akkasuma hidhatas kan qabuudha. Kophee dhiironni godhataniidha. Kopheen kunii maalirraa hojjetama?

Tole, suuraan nuti asirratti argaa jirru kuni suuraa dubartootaati. Dubartootni karaarra deemaa jiruu jechuudha. Dubartootni kunii eessa dhaquuf deemu?

Tole, Suurri nuti asirratti argaa jirru kun suuraa namichaatii. Namichi kunii baay'ee miidhagaadha. karaa irra deemaa jira. Akkasuma koobii gurraacha godhatee jiraa. Uffata baay'ee bareedus godhatee jira. Namichi kun garam deemaa jira?

Tole, suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa artistoota Oromoo bebbeekamoo doktor doktora kabajaa artist Alii Birraa fi Getaachoo Hayilemaariyamidha. Doktor Alii Birraan harka isaanii ol qabanii haasaa taasisaa jiruu. Haasaa maalii taasisaa jiru asirratti?

Suurri nuti asirratti argaa jirruu kunii, suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiru. Akkasuma dhiirotaafii durboonnis akkasumas daa'imnis jiru. Namoonni kunniin kolfaa jiruu. Maal ilaalaniimmoo kolfaa jiru namoonni kunniin?

Tole ,suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa kitaabaati, kitaaba kana irratti ammoo fakkii namichaafi akkasuma mucaa tokkotu jira. Namichi kunimmoo bokkuu qabatee jira akkasumas barreeffamni gubboo seenaa akkasumas asoosama saayinsii jedhu irra jiraa. Maaliif irratti barraa'uun barbaachise barreeffamni kun kitaaba kanarratti?

Suuraan nuti amma asirratti argaa jirru kun kan nama lamaati. Dubartii tokkoo fi abbaa amantii tokkoo jechuudha. Dubartiin kun fuuldura teessee itti haasa'aa jirti, abbaan kunis akkasuma fuuldura taa'ee itti haasa'aa jiraa. Dubartiin kun abbaa kana maal haasofsiisaa jirti yookiin maal itti haasa'aa jirti?

Tole, suuraan asirratti ilaalaa jirru kuni, iddoo bunati. dubartiin buna danfistee, bunichammoo buusaa jirti. akkasuma meeshaa buna danfisu, ishee barbaachisuus of-bira qabdi. maaliif buusti buna kana dubartiin kun?